Abofra ketewa bi da famu. Abofra no yɛ Obroni. Ɔrehwɛ toys car no bi a osisi famu hɔ. Kɛntɛn a ntade gu mu si abɔfra no akyi hɔ.

Mmofra pii wɔ sukuu dan mu. Na wɔn nyinaa yɛ abibifo. Obroni panyin koro ka wɔn ho. Obroni no reserew. Bibinii panyin koro nso gyina dan abo no ano.

Dan a woesiesie mu kamakama. Wɔaka dan no mu fitaa. Akonnwa a wɔde ndua yɛe sisi dan mu. Na pon ketsewa bi so si dan no mu. Buukuu gugu pon no do. Sundze deda agua no mu.

Nnipa ne teaseɛnam a edi afra. Teaseɛnam no si akyirikyiri. Na teaseɛnam nketewa nso si anim ha ara. Abansoro akokɔ angoa bi si akyire hɔ. Na nnipa bebree ɛnso redi akɔneaba.

Nketeesia anan a wɔgyina hɔ. Wɔn nyinaa kuta mbuku na woredzi nkɔmmɔ. Wɔn nyinaa anim ayɛ serewserew. Nketeesia no nyinaa abɔ wɔn ti.

Nnipa ebaasa a wɔregugu ndɔbae do nsu. Wɔn nyinaa hyehyɛ abasa tsentsen. Wɔn ntar no nyinaa yɛ akokɔangua. Na ɔkata wɔn ho nyinaa. Ndɔbae no nyinaa yɛ ahabanmon.

Mbofra pii a wɔkutakuta taabow a wɔasen no dɛ kyerɛwpon. Wɔn nyinaa retsei ɔpanyin a ogyina hɔn enyim no. Ɔpanyin nop akyerɛw ndzɛmba bi wɔ akyerɛwpon kɛse no do na ɔrekekan kyerɛ hɔn.

Adɔkotafoɔ anan, hɔn mu kor retwa mu wɔ ekyir hɔ, na hɔn mu ebaasa rosusu asɛm bi ho. Ebaasa no ebien gyina hɔ, na kor tse agya do. Kor kita buukuu, na ebien no a wɔaka no dze wɔnkita buuku biara.

Mmofra pii a woaboa ano wɔ sukuu dan mu. Wɔn nyinaa hyehyɛ sukuu atare. Wɔn sukuu ataare no yɛ ahabanmono na fitaa. Ebinom so nhyɛ sukuu atare. Na wɔhyehyɛ wɔn fie atare ara. Wɔn nyinaa ara ayɛ aso retie nea wɔn kyerɛkyerɛni no reka no.

Aborɔfo bebiree a wɔretwa kwan mu. Abansoro atenten pa ara abien sisi kwan no nkyɛ. Abansoro tentententen koro so si akyirikyiri. Wɔaka dam abansoro no ho fitaa.

Nnipa a wɔso funuadaka de rekɔ asieɛ. Nhwiren da funuadaka no ho. Na wɔde ntoma a akokɔangoa, memen na ahabanmono etwa funuadaka no ho ahyia.

Mmɔfra nketewa bebiree a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔn nyinaa ɛtam sisi wɔn asene. Na wɔn nyinaa ara nso wɔ ahwende gugu wɔn tirim, wɔn kɔn mu ɛne wɔn nsa ho. Mmɔfra pii nso gyina akyire rehwɛ wɔn yɛkyerɛ no.

Dan a woesieise mu fɛɛfɛɛfɛw. Pon a tea cup si do si dan no mu. Nhyiren ahabammono nso si pon no akyir. Agua wɔdze dua yɛe a sumdze tuntum da mu nso si hɔ. Nhyiren ketsewa kor nso si drawer bi so.

Ɛdan a wɔasiesie mu fɛfɛɛfɛ. Wɔaka no mu fitaa. Akonnwa tenten a sumii bebree gu mu nso gu mu bi. Akonnwa nketsewaa mfitaa abien nso si akirkyir hɔ. Pon a kɔpoo sisi nso akunnwa tsentsen tsen no nkyɛn.

Nnipa pii a wɔgyina teaseanam kseɛ bi do. Nnipa bi nnipa no bi hyɛ nsraafo atar, na ebinom nso kutakuta frankaa a wɔakekam kɔkɔɔ, tuntum na ahaban mon.

Maame penyin bi a ne mfeɛ kɔ enyim ara yie reto aba. Tam si n’asen. Ↄkuta handkerchief fitaa na dukuu fitaa bɔ ne tsi. Ↄdze ne krataa no rehyɛ adakaba no mu. Nnipa pii nso gyinagyina akyir hɔ.

Asraafo ebiasa a wɔn nyinara kitakita etur, wɔn nyinara hyehyɛ hɔn asraafo atar na wɔn nyinara so hyehyɛ kyɛw tseaseanam kɛse bi a wɔdze dzi ako so si hɔn ekyir.

Nnipa pii a wɔkitakita wɔn nneɛma de rokɔ bea a wɔfa wiemhɛn. Tɛlɛvihyen bebree bobɔ dan mu hɔ. Nyimpa a wɔkitakita wɔn nneɛma no mu bi yɛ aborɔfo, na wɔn mu pii no ara yɛ abibifoɔ.

Nteaseanam abien na osi hɔ. Nteaseanam no mu kor yɛ mmemmem, na kor nso, noho te dɛ wim. Bea a teaseanam a noho te dɛ wim si no nso yɛ mmemmem, na nyimpa piiiiiii gyinagyinam dɛm nteaseanam ebien yi ekyir.

Dan a wɔasiesie mu kamakama. Ahwehwɛ bɔ dan no ho. Taboo a wɔabobɔ na wɔdze bukuu ahyehyɛm si ahwehwɛ no ase. Nhwiren fɛɛfɛw sisi dɛm taboo a book hyehyɛm yi do. Nheiren akɛse fɛɛfɛw bi nso sisi fam hɔ. nhwiren no nyinaa yɛ ahaban mono.

Adɔkotafoɔ pii a wɔreyɛ nhwehwɛmu. Adɔkotafo no yɛ enum. Adokotafo no ahyɛ ntar a ɔkata hɔn ho nyinara.

Dan aa w'asiesie mu fɛɛfɛɛfɛw. Egwa kɛse bi si ntokura no ano pɛɛ, egwa no yɛ ahabanmono. Nhweren ahabanmono nso si dan no mu. Na waaka dan no mu fitaa.

Nnipa pii a wɔreyɛ pɔlitiks. Wɔn nyinaa ara afeefee wɔn se. Wɔn mu bi hyehyɛ ntaade fitaa. Na wɔn mu bi nso hyehyɛ ntaare tuntum. Wɔn mu pii naa ara kita filag a ɔmanpanyin no da do. Na wɔn mu pii no nso kita papaa a ɔmanpanyin no da do.

Mbabun a wɔaboa ano robɔ boxing. Ebien na wɔgyina mu rototow. Na nkaa gyina ekyir rehwɛ hɔn. Hɔn nyinaa dze adzɛ ahyehyɛ hɔn tir na hɔn nsa. Ebien a wɔgyina mu rototow no, kor nhye atar sor dze no, na kor nso hya atar sor tuntum.

Mbenyin pii a wokitakita mpotibaa. Hɔn mu anan kita adowa bi mu. Wɔapagya adowa no akɔ sor. Wɔn mu pii bobɔ duukuu fitaa, na wɔn mu bi nso mbɔ duukuu.

Bea bi wɔesiesie kamakama, na nhyiren na ndua ahyɛ hɔ ma. Mbea ne mmarima regye wɔn ani wɔ hɔ, mmɔfra ne mpanimfo nyinara. Mmarima ne mu piinara nhyɛ ataare soro de.

Asukuufo pii atwa ahyia. Wɔn nyinaa ara hyehyɛ wɔn sukuu atar. Wɔn sukuu ataare no yɛ ahaban mono wɔ soro na ase no yɛ brawn. Wɔgyina ɛnɛte kɔkɔɔ bi anim. Wɔn kyerɛkyerɛni no rekyerɛ biribi mu akyerɛ wɔn.

Mbaa mpenyinfo ebein a hɔn mfe akɔ enyim kakra reyɛ dziban. Hɔn mu kor tse agua do, na hɔn mu kor gyina hɔ. Nyea ogyina hɔ no hyɛ atar a akokɔanga na tuntum adzi no afra. Wɔasoɔ coal pot bebree a edziban ahorow ahorow pii sisi do.

Mmarima a wɔreka wɔreka hemaa. Wɔaboa ano akuw akuw na obiara dze ne hemaa. Kuw kor nnyima abaasa na wɔwɔ mu. Hɔn mu bi hyehyɛ atar menmen. Bi hyehyɛ akokɔ annwa., bi nso wɔn ntar te dɛ wim.

Teaseɛnam a ɔrehyehyɛ nneɛma ago ne boot. Ankorɛ kɛse kɔkɔɔ bi da boot, na kyɛnsedan da teaseɛnam no do. Maame panin bi a ɔso nsu gyina teaseɛnam no ho.

Mpanyinfo abien nna mmofra anan. Mpanyinfo no koro yɛ ɔbarima, na koro yɛ ɔbea. Mmofra no so mmarima abien ne mmaa abien. Pono si wɔn anim. Na nsu so sisi pono no do.

Maamefoɔ mpannfoɔ bi gyina baabi. Wɔn nyinaa fura ntoma a ɛyɛ pɛ. Abotire bobɔ wɔn ti. Na botan bi ɛwɔ wɔn akyi. Ebi kuta adeɛ bi wɔ wɔn nsam.

Mbarima pii a wogyina bea a wɔasiesie hɔ fɛfɛɛfɛw. Mbarima no mu pii no ara firafira tam fitaa, na hɔn mu ebien pɛ na wɔfira tam tuntum. Mbarima no mu kor kita kyinii anaadɛ akatanmanso ahabammono bi.

Nkramofo a wɔaboa ano, wɔn nyinaa reserew, wɔn mu bi hyɛ kyɛw na wɔn mu bi dze tam akata wɔn tsir ho. Wɔn nyinara hyɛ ataare fitaa, bi koto hɔ na bi nso gyinagyina hɔ.

Mmɔfra awɔtwe a wɔrebɔ bɔɔlo wɔ nsum. Mmɔfra no mu kor nhyɛ atare soro de, na nkae no nyinaa hyɛ atare soro de. Ball a wɔrebɔ no yɛ fitaa. N kube dua pii sisi wɔn akyi.

Mbanhin esuon a worisi dan, hɔn mu ebiasa hyɛ atar sordze fitaa, dɛm abiasa yi nyinara hyehyɛ kyɛw, hɔn baako kita sɔfi a ɔdze ritsi ndɛtse. Wɔaboaboa sɛmɛnt pii ano wɔ dan no ho.

Breegye a wayɛ wɔ nsu kɛse bi do. Wɔnnyɛ breegye no nwie yɛ mmom. Nanso teaseɛnam pii na ɛnam breegye no do. Nnade ba pii gugu breegye no ase.

Nyimpa pii retwam wɔ bea aa hɔ ayɛ takataka, kyerɛ dɛɛ nsu ataataa hɔ. Nwura ne nwoma fi pii aboa ano wɔ nsu ne mu. Nyinpa binom so gyina hɔ rehwɛ.

Wiemhyɛn kɛse bi a nnipa pii gyinagyina ase. Nnipa no mu bi yɛ ayarefo. Nti, wɔkita poma. Wɔn mu bi hyehyɛ kyɛw na wɔn mu bi nso nhyehyɛ kyɛw. Asrani nso gyina hɔ. Asrani no hyɛ kyɛw.

Mbofra pii a wɔkotokotw asutsen bi ho. Hɔn mu bi kitakita nkyɛnsee a wɔrohohorow mu, na hɔn mu binso nkita nkyɛnsee. Hɔn mu baako hyɛ kyɛw, na hɔn a wɔaka no dez. Hɔn mu biara nhyɛ kyɛw.

Papa panyin bi a ɔde ahoma asosɔ aboduaba mu na ɔretwetwe. Sɛ ɔtwetwe ahoma no a, na aboduaba no resaw. Nyimpa pii aboa ano wɔ hɔ a wɔrehwɛ, na hɔn nyinara enyi agye. Nyimpa no mu pii yɛ mbofra na mpenyin kakra nso ka ho.

Mbofra mbea anan bi a wɔtete pon bi ho. Hɔnyinaa abɔ hɔn tsir na wɔn nyinaa rekekan nkrataa. Wɔhyehyɛ ntar soro dze a ɔte dɛ wim, na pon a wɔtete ho no nso yɛ fitaa. Nkrataa bebree wɔ dan a wɔte mu no mu.

Abrɔfo pii a wɔwɔ dan bi a w'asiesie mu fɛfɛɛfɛ. Wɔn nyinaa hyehyɛ asraafo ataade. Wɔn mu kakra bi hyɛ kyɛw. Na nkae a aka no de wɔn nhyɛ kyɛw.

Abofra nkumaa na ne maame regugu nwhiren do nsu. Abofra kumaa no atar no te dɛ wiem ne fitaa a adi afra. Maame no hyɛ atar sor de akokɔangua. Na ɔhyɛ kyɛw. Na abofra no abotsir memen bɔ ne tsir.

Maame panyin bi a ne mfe akɔ enyim yie rotɔn mpaboa, papa panyin bi so gyina enyim ha reyɛ kɔɔle. Maame panyin bi nso rutwa mu, okitsa rɔba tuntum.

Adɔkotafoɔ asia a wɔatwa ɔyarefoɔ bi ho ahyia. Ɔyarefoɔ no da mpa do. Adɔkotafo no mu ebaasa hyɛ ntare fitaa, na wɔn mu ebiasa nso hyɛ ntar a ɔte dɛ wim. Ɔkɔkotani kor rekyerɛw adze na nkae no gyina hɔ rehwɛ no.

Mmarima abien a wɔresiesie fie. Hɔn nyinaa hyɛ atar kor. Hɔn nyinaa atar no, sor dze yɛ fitaa, na ase dze no te dɛ wim. Barima no kor repepa fam, na kor nso repepa pon no do.

Mbɔfra nketoa ebiasa a wɔgyina nhwiren fɛɛfɛw bi ho. Bia a wogyina no ndua etwa wɔn ho ehyia. Nhwiren no yɛ ahabammono, mbɔfra no gu nhwiren ne do nso.

Sebɔber gyina sebɔnyin bi enyim, sebɔnyin no ebue n’anomu. Tseaseanam si sebɔber na sebɔnyin no ekyir. Tseaseanam no yɛ fitaa. Nyimpa esia pɛ na wɔwɔ tseaseanam no mu. Na nyimpa no nyinara hyehyɛ kyɛw.

Abaamua bi a ɔreyi rɔba afiri nhwiren bi ho. Abaamua no hyɛ kyɛw. Nhwiren no bɛn kwan ho. Nhwiren no yɛ ahaban mono, akokɔ angua, ɛnna memen. Kaa memen nso si akyirkyir wɔ, na nyimpa pii nsoretwa wɔn kwan no ho.

Nnipa pii a wɔsa do tententen. Wɔn mu pii yɛ mmea. Na kakraa bi pɛ na wɔyɛ mbenyin. Mmea nyinaa ara abɔ wɔn ti. Hankekyif gu ɔbea koro atifi.

Teaseɛnam akɛse abien na katapila akɛse abien, katapila no retu fam dɛte dza agu teaseɛnam no mu. Wɔatu fam dɔte ma mu adɔ yiye pa ara. Teaseɛnam no ayɛ ama ama.

Mmea a wɔhyehyɛ ntaade a kɔla ahorow pii wowom. Kɔla no bi yɛ akokɔangoa, ebi te dɛ wim. Mmea no nyinaa ara hyehyɛ kyɛw. Wɔn nyinaa ara reserew.